Kino chisaga che kamayemba, mayemba gano golele ge kutusa mu gunda. Mayemba ku gadya nga bidyo kuta mu bulo, bufu bwa mwogo, kwatabulamo mayemba gano kwafuga busima, mayemba gano nago kugakolamo mamela, mamela gesi kugoyela busela, busela bwesi kunywa nga kuli Ku kinisa baana i'palu.

Maato gabili gali kunyanza, inyanza ingali ela anze ali kwilabula, inyanga yagwile ibugwanyanga

Inzu yino indayi nabi ,inzu yino bajjombeka bajimala ni cement ,khungaaji bajibimba ni bunyaasi, kuliko madinisa matandalafu ,imaaso yayo waliyo kyisaala, asi e'kyisaala batelewo indoobo ye bikyafu ifana nga biitu